dabba ata n-zaya ka so so jinjam sabilinli ka piri namda sabilinli ka kpa ninkpara ka ŋme bɔlli zuɣusaa ka sagbananima niŋ zaɣ' piɛla zuɣusaa ka tihi za bɛ nyaaŋa ni fulaaki o jinjam maa barimi ka mɔha

Gbampiɛla mini gbansabla n vootira ka binwaɣinli za bɛ nyaanga ka nyʋ bongo nima ka tia zaya ka nyɛ vakahali diɣisi ka di nyɛ gilaasi ka bɛ ye liiga buluu ka pili zipil'piɛlli ka zaŋ pipa nima pa teebuli zuɣu sabira.

Bɛ mɛla Du'karili zali komni ka ŋariŋ be kom maa ni ka bɛ zaŋ filaaki nima n sansa dizuɣu ka paɣaba ka gbibi taha ni boɣati nima ka kpabi bihi bia maa nyɛla nimbu o ka zabri o ka gbuma.

Paɣa n bara ka nyɛ zaɣ sabinli ka so mokuru ka zaŋ bin sabinli n niŋ o nyingolini ka di sabi namba nima zaɣ piɛlli ka zaŋ binbili tam o zuɣu ni ka wuɣu o nuhi zuɣusaa ka so ʒɛ kpaŋa ka wuɣi o nuhi zuɣusaa ka yɛ liiga ʒiɛ

Nana akufu ado m be loori puuni 9ka niriba piɛ n gili o loori maa nyɛla zaɣa sabinli ka o ye liiga piɛlli ka ka pili zipil'ʒee ka wuɣi o nuu zuɣusaa ka bɛ ye liiga ʒee ka so ye binŋmaa ka za bɛ tooni k. niŋdi koll ka zaŋ dibga tu o noli.

Paɣaba mini dabba n za tiŋa ka be duu zaɣa piɛlli duu maa galisiya pam ka bɛ chibichibili voya di mi noli maa nyɛla zaɣa waɣanli gbaŋ ʒee n nye ka o yaagi o noli ka nyaɣi baaji sabinli ka Pami o zuɣu zaɣa vakahagu ka o ma wuɣi o nuu zuɣu saa.

jiŋli ka bɛ mɛ ka pentili zaɣa dozim zaɣa sabinli ka sabi arab pa dizuɣu ka loori dibaata zaya di nyɛla zaɣa sabinli zaɣa ʒee zaɣa vakahali ka tihi za nimaani ka maalam pili zipiligu ka zaŋ tasibaha niŋ o. yingolini la wuɣi o nuhi zuɣusaa suhiri naawuni.